Issi keettaa keexxanawu koyroora biitttaa bookkidi he bookkiddogan mitaa essir he essiroogan maara suure shuccidi shocciroogan qorqqoruwa wottidi

Darotoo wolaytta biittayi erettiyoyi mattaana. Gaasoyikka kawo xooni beni wode darobaa mattan oottido gishshataassa.

Baappee kuwaasiya erettida kaassanchcha gidi uttidi koyro wode alamiya wanccaa denttida afirkkaawe asa.

Boynay poqqidi bambbariyara maanawu maaddees. Hegaa kanchchekka gidenna cal"e oottidikka A maanawu danddayettees.

Luxiyaagetussi erissiyoobay woykko odiyoobay de'iyo saatiyan darotto luxeta timirtte keetta gadaway woraqqatan xaafidi erissuwa eti kiyiyo ba kariyaa heeran kaqqees.

Oosuwaa gelanappe kasetidi galla galla ootti aqiya oosanchchati shuruwaa issippe gididi shuro keettan miiddi issippe de'oosona.

Arssa naa"u macca naati huuphe keettan uttidi bantta huuphiya arttiya gujissidi huuphiya bantaaga dadettiidi de'oosona.

Tamaare keettan tamaariya naati qonxxaa gixxiri issippe gidiri kuwaasiyaa kaa'iidde de'oosona.

Oyddu adussa macca naati bantta doonaani chappastikiya tiyetiri pudeera duge simmiri yiiddi de'oosona.

Guutta biraa qooriyan wotada giya zal'iya shamanwu biidaarissi kaysoy bogidi duge simmidi woxxiyaga poliseti oyqqidosona.

Wolaytta biittan layttaa laamiya woykko gifaataa giyogaa isttaadeeme giddon asay issippe gididi uttidi bonchchiiddinne poocammiiddi de'oosona.

Naato zino inttena polotika oosanchchati tobbidatuppe inttena aybbakko eti denttiro hasayatuppe erissiro di? Inttena woy hagee hagaadan giidi zoretaa oyshsha eti inttena bessovo aybbakko di?

Ha giddon Mati yiida bootta shamiziyanne karetta caammaa naati macca naati maayidi pude simmidi borssaakka oykkidi biiddi de'oosona.